Nu wolaytta sooddo ambban aysso keettan waanna kaalettiyaa odanchcha ee dere asaassi daro kiitaa lo"o kiitaa oduwaa baggaara woykko besuwaa baggaara aattishin be'iyaaba malatees.

ishshay gadiyan bootta shurabiya maayyidi le'ee kushiyaara bootta putiya woykko mittaa ayfiyaa kushiyaara tokkishin be''aysinne hagee mittaa ayfe loytti diccana diyaaba malatees.

so giddon go'ettiyo puulatidanne go'iya miishshata kataman woykko suuqqe giddon be'eetees. asay shamanwu yiyaaba malatees. suuqiyaappe ha miishshay bayzzeetees.

soolee karexxidinne qassi bolla baggay karettaaranne boottaara walakettidi dubulluqettidinne qassi qachchiyo miishshay woyikko wodoroy lo"iyo n gediyan wottidi haahosaa manddaranaassi lo"iya caammaa be'eettes.

wolayitta sodo yumburshiya giddon de'iya dalqqi dalqqa maata malatidi de'iya dozzaa ayife mittaa ayifiya a sunttaykka mangguwa giyogaa xeellin xeella giya min mal'iyagaa be'eettes.

Wolaytta dungguzzanne hadiya maayiddi puulanne yexxiddinne duriddi atumma asatti issippe de'iyaaba malatees.

Issi heeran dumma dumma danoy gakenna mala xaace hara zorishininne asaappe qofaa ekkishin be'eetees.

Keehin malaaliyaaba. hagaa gattaa buuccidi keexxido keettan gattaa kammidogan keehippe lo'iyaa wolaytta dunguzaa maayada keehippe lo'iyaa na'iyoo keettaa penggiyaa eqqidaaro be'ettees.

hiilanchchati urqaappe wolaytta qaalan bashiya giyoogaa ikka budeenaa tigganawu maadiya miishshaa giyaa ehiidi asaassi bayzzishin be'eetees.

Hageetti nu be'iyo geela'o naati issi naati keettaway oychchannawu yiide cimaa asaa kiittin be'ettees.

hagee qassi dumma dumma wodee ehido mishsha asaassi haahuwan diyaaba elle gattiyaaba